Eni cal latin awobi latin awobi eni kono oruko bongo kikoyo madit ikome ci oketo ginwer bene ite tye ka winyo wer matye ka tic ki gin ma munu lwongo ni laptop en en aye tye ka tic kwede en bene tye munu obedo i wi kom jami ma olworo en bedo wai jami me goyo wer ot ot myel gi.

En tye cal gudi, gudi ma kipuru matye ma okato macito mabor ineno wai okato icaro mo ma i teng gudi eni kono yadi orye tye mapol adada i teng gudi eni mukene tye jami mogo madano opito apita i neno anyogi bene kenyo i teng gudi acel eni bene i neno ot mogo tye ma kigedogi.

Eni tye cal pii madit pii eni kono tye dano ma oyubo otte otte tye i dok pii ngat mo tye i yeya tye ka yere

Enini tye cel ongera ongera ma yec kome pol, yec kome tye matar wiye dyer wiye tye mao bok face tye macol, ongera eni tye ma obedo i dyer lum, lum enini mapud odongo macek cek.

Eni ni cal gicing ma kiyubo ki tol ma kitweyo tol ci tol coyo coc mogo mapatpat matye ma kiyubogi mapol adada ma kicoyo ni yecu mukene tye ni amaro yecu kibirit tye kanen ki tung ingeye kwica gin cing eni tye ma ogure mapol ata.

Enini tye cal ditaun ditaun eni kono tye ma odine kiyubo tye odi madongo dongo ineno odi gurufa mukene tye odi lapwony okecogi ikin odi eni i neno yadi mogo maleng leng mogo tye odongo ki kine kenyo ot acel tye madit matye nen maleng adada ki tung kaen i neno ot pa silam silam gi.

En tye cal mutoka mapatpat mutoka taxi mutoka tye mapol ma tye ka wotawota

Eni tye cal cing dano matye ka coto daba cibo iwi gin lago block daba dong tye ka pongo gin lago block bute acel bute acel pud daba pe i ye kitung bor ping kuca neno block mogo madong gigoyo gi gicanogi.

Enini tye cal acweya makimwono i kor ot cal acweya man i neno calo welo ci neno cal lacek weng tye magicweo gi i kom ot acel enoni ki nyim cal acweya eni i neno jang yen tye kanen.

Eni cal ot gurofa madit makicweo mabor kiwero kome matar ocero ma blue blue gurofa eni kono kicoyo coc i wiye dok pol matye ka nen kany tye pol maleng matye maber.

Eni tye cal dyer town mo madit ma i neno ot mo tye o madit makigero gorofa, i nyim gorofa kenyo tye dano mogo matye ka wot idi gudi, i di gudi enoni i nenoni mutoka tye ma oryei mapol adada, dano mukene tye ka ngwec ki wi pikipiki, mukene tye ka loro lela, mukene tye ka wot ki tyengi weng i digudi enoni.

Enini tye cal dano adek magucung i dog pi dano me idyere tye matyene tye langolo obedo i wii kom pa lungolo kineno bene dano eni weng guruko kikoi i komgi pi me inyime ni tye malac.

Eni cal pi nam matye ka mol pi eni kidoge kenyo ineno gweng gweng got got tye ma ogure i ye dok bene i wi got eni tye lacoo mo ma ocung omako gol icung tye munu matyeka bolo goli i pi.

Eni cal ringo makitye ka wango ne ringo man kitye kawangone kicanogi mapol matye ka duny ki iro kikama kityeka wangongi i ye laco matye ka wangogi ni oruko kor bongo matar labade bor omako ringo acel kimalaga i cinge.

Eni tye cal bim bim ma yec kome tye ma col dok bene pol bim eni kono tong wange tye ma brown tong wange aryo ni weng tye ka ryeny aryenya tye wa i ye kenyo bim eni tye ma obedo i kin pot yadi.

Eni tye cal mwanyi matye ka dongo matye ijange mwanyi eni pud tye manumu tye iyate pudi yate kono tye ma ogape agapa ikom luwotgi.

Eni tye cal bongi makicanogi bongi kicanogi makitye ka catogi ineno otok, i neno tetei ci i neno bag bene kicanogi kitye ka catogi kacato bongo mo.

En tye cal winyo ma ocun i wibye doge ocikke mabor dok dye man lum aye ma olworo en.

Eni tye cal dero, dero ma kigwoko iye cam, dero eni ti gin aryo, i bute ot kwuja i neno teng ot lapwony okeco ti ka nen, ki gweno bene tye ocung ki i ka nget dero eni dero eni kono tye ki cano got itegi

Eni tye cel lacik matwer bo ma ocung idi bar kene idi bar eni kono ineno lumme tye macego cego lumme weng otwo malacik eni ocung kede.

Enini tye cal ot gorofa madit adada ot gorofa man kono kiwero kome matar inyim ot gorofa eni ineno yeya tye mapatpat tye inyim ot gorofa eni itung inge gorofa eni ineno got tye madit.

Eni tye cal dano ma ogure gitye ka wer dano aryo tye ka goyo bul guruko ruk mo mabedo wai bongo lai ikomgi ci guketo lum mo wai lumlum i wigi.

En tye cal dano aryo ma gitye i yeya ngat acel ocung acung ngat acel obedo abeda gitye ka cero yeya eni ki pol yeya eni tye i wi pii gitye ka cero yeya ki cinggi

Eni cal subusa sumbusa man kono tye makitedogi ci kigurogi icuwan ma komgi ki mo sumbusa man komgi weng i neno otal icuwan eni i neno kala ne tye mapat pat tenge olingo macol iye otemo obedo me obok obok.

Eni ni tye cal lutino ma cwing gi yom mukene ocung acunga mukene oilo cing gi malo mukene onyongo anyonga mukene ogungo agunga gugungo idi teng gudi teng gudi eni kono ineno tye yat ature mo matye ki bute bute kuca.

Eni cal pi nam madit pi pi eni kono tye tye ka kute ki gubu matek idi pi eni tye kiyubo gimo tye ma ineno laco mo ocung i wiye dok bene oruko tok obolo kikoi ingute winyo tye ka tuko ka wi pi eni.

Eni tye cal dano ma guruko bongi mogo ma ineno waci laa laa ikomgi monki coo magitye ka lenge malo ma guruko gi mo ma ineno waci yer yer i wigi cwinygi yom.

Eni tye cal goli, goli gin abic ma kiryegi mapatpat, ma goli eni kicibogi giti i dog pii ma pii eni kono gengo tye kigengo ki bao, dog piine tye kigengo ki bao.

En tye cal pi kalele ma tye ka mol pi eni kono tye ibut ot mo ma kiyubo wiye pud pe kiyubo bati ne maber yugi yugi tye ogure ki teng pi man.

Eni tye cal gunya gunya makome giyeceyece tong wange tye macol gunya man kono tye obedo i kin yen mukane i kin yen en kene yen eni tye ma pote tye ka nen yito yito.

Eni ni cal gin lamak wer ma yang con adada ma ki tiyo kede ma tol tol mo tye mangweco ki iye lamak wer eni kono kome tye matar tole mukene tye owote bene tyeo woko mere kumeno lamak wer eni tep eni kono kiketo obedo i wi gin mo ma kalane tye ma orange

En tye cal pii nam madit adada pii nam eni kalane tye ma bulu dano adek gitye i wi pii tye laco acel ki mon aryo

Eni tye cal bong kic makikwanyo ma i neno mo kic tye momake tye ki iye kenyo ngat mo makoni kono do oruko roc i cinge rocce kono tye makwar omako kic icinge.

Eni tye cal pi nam madit adada pi nam eni kono tye i but pi nam eni tye yadi yadi mutemo dongo ki lum bene tye odongo i but pi eni.

Enini tye cal lutino adek lutino magitye ka loro lela ngat acel tye ma omako tung lela ariyo tye magumako dud lela gutweo pi gitye ka cwalo ne gang jerikene tye makome col.

Eni cel ladidiu ladidiu nen wai kic matye ka tuk ma nge tye yece yece ladidiu eni dude tye ma obok ocero macol col ladidiu eni tye ka tuk kabedo mo macol mac pe i ye.

Eni tye cal dano adek muni aryo ki ocol acel gitye ka wot idye bar ibar eni kono tye malac ma lee aryo gitye kanen ka wot idye bar acel eni iteng bar ki kama bor kwica ineno yadi mogo tye ma gudongo maboco boco.

Eni tye cel gudi gudi ma kiyubo lam mabor, i teng gudi eni i neno kicibo nyonyo mogo me gengo dano pe me aa ki gudi.

Enini tye cal dukan magitye ka cato jami mac i ye i nyim dukan man tye coo aryo ocung acunga oruko kiyo tye ki cim oruko bag i nge laco acel obedo abeda dok bene ibut dukan kenyo ineno gitye kacato jami acama.

Enini tye cal lori, lori eni kono tye ma otingo makar lori eni olenge idaba pyen gudi ma en tye ka ngwec i ye ni tye idaba daba lori eni ojenge maki jingo ki tal dok bene obute eni i but lori ma olenge tung kuca tye lori acel madit.

Eni tye kwayo yen mapatpat ma kicanogi kitye ka catogi nyig yen ma kicanogi i baket mukene tye ma kwa mukene tye macol

Eni kwac ma kome otono col col kwac eni kono tongo wang obok obeodo i wi yat kene

Eni eni tye cal kom kom makiyubo ki nyonyo kom eni kiwero kom nyonyo ne tye macol kom eni tye i kom ot kom ot eni i neno switch mac tye makiketo tye kenyo bene.

Eni ye cal lakwoco lakwaco matye laco ma obedo i nyim gin lakwo bongo ne oruko wuci macol ki ye laco kono oruko kor bongo matar inge kunu ineno mon adek magitye acel ocungo acunga aryo obeda abeda ping.

Eni tye cal dako ki lutino magubedo inyim ot latin acel tye lodok dako tye oboyo kitenge ipyere ngat acel tye yweyo nyim ot ngat acel tye ma oboyo wiye kitenge ocung tye ka cimo latin.

Eni tye cal mutoka mutoka matye ka ngwec mutoka eni kono tye ngwec idi gudi ma ineno gudi eni dano mukene tye magucung i ye iteng mutoka kenyo ci dok bene tye dano mukene tye magitye ka loro lela magucibo labolo i ye ilela eni.

Eni eni tye cal dyangi dyangi aryo ma tungi boco komgi weng rom gukulo wigi ping gitye ka camo lum lum man kono gudongo lum macego cego dyangi eni weng kala komgi rom itgi weng tino.

Eni cal dano magitye ka wot i gudi, gido man kono mutaka tye i iye ma dano bene tye i iye dano eni mukene tye ma gubedo ki wi mutoka. mutoka man kome tye macol. odi gurofa tye ka nen ki angec.

Eni tye cal pi nam madit matye ka mol ki kero matek, idi pi kany i neno godi godi mogo tye i wil godi eni tye dano aryo ma gucung i wi godi eni gumako goli gitye ka golo rec.

Enini tye cal lee magugure mapol lee eni tye magibedo wai dyang dyang tunggi weng ogomo komgi onywene ki dama tong man gitye ma lik lee eni kono gitye i dibar ma i neno lumme otemo two two.

En tye cal juic ma ki biyo ci kicano en nyig yadi mogo tye i ka ngete kenyo ineno karot tye mutungulu tye tyeineno bene naci naci tye kenyo ki tung ingete ineno lum lum mogo tye i iye.

Eni tye cal got got madit adada ma tung ping ma got eni ineno odi mogo tye makiyubogi pole weng kiwero komgi matar yadi yadi mogo bene tye kitwi i kom yadi enini.

Eni tye cal wi ot ma ki yobo ma ocikke mabor adada ocito malo ci ocome matidi idi wiye kenyo, i neno pole tye maleng, ot eni kono do kwero kome matar.

Eni-ni tye cal raa, raa man kono tye i pii, raa eni giti gin adek i pii mukene obuny acel ti kawot awota idi pii man kono ineno ti maleng.